Efitrano iray manana fitoeram-boky maro sady amin'ny karazany avy ; madio sy milamina ery ny trano. Io "vase" iray vita Malagasy ary misy voninkazo hafakely ao anatiny, misy seza mena iray azo hipetrahana tsara rehefa te hamaky boky iny.

Trano somary kelikely iray, misy varavarana lehibe roa izay vita amin'ny vy sy varavarankely telo. Mbola eo an-dalam-pahavitany izany, fa efa voalalotra simenitra daholo kosa anefa. Manana tokotany malalaka tsara mihitsy izy.

Fiara madinika iray miloko mainty ary raitra no mijanona eo an-tokotany, voahaingo amin'ny lamba mena sy fotsy izany, natao hanome endrika voninkazo. Hitondra mpivady vao nohamasinina, hamonjy ny toerana hizoran'ny lalao.

Eo ambon'ny kianja filalaovam-baolina izay mbola tsy manara-penitra loatra fa tany malalaka fotsiny. Indreo ireo mpilalao miisa valo samy manao fanamiana mitovy miloko mena ny ambany, ary manga sy mena kosa ny ambony misy roa miavaka ihany anefa aminiz'ireo ny : iray manala akanjo ambony, ny iray kosa manao lamba tsy mitovy amin'ireto namany mihitsy.

Ao anaty toeram-pisakafoana iray : madio sy milamina ny efitra. Maro ny zavatra azo aroso, tsakitsaky maro toy ny : ovy voaendy, hena nendasina sy paty, hampiarahana amin'ny lasary ; afaka miala hetaheta ihany koa satria misy ranom-boankazo ao, ho an'izay mandray alikaola koa dia ahitana izany ity toerana ity ; ny mpanjifa sisa no mipetraka dia misafidy, fa ahitana zavatra maro izany toerana izany.

Trano iray izay azo lazaina ngeza tokoa : miloko mavomavo izany, manana varavarankely maro izay vita amin'ny fitaratra avokoa, voafefy tamboho mitovy loko aminy ny tapany ambany, mainty kosa ny tapany ambony, miaraka amin'ny vavahady vy mainty ngeza ; voaharo tsara ery ilay trano, tsy misy hatahorana raha ny fandriam-pahalemana.

Gazety "Inona no vaovao". Lohateny misongadina : "Haintrano nahafatesana olona efatra. Ramatoa vao terabao sy ny zanany isan'ireo maty". Eo ambanin'izany kosa lohateny hafa hoe "Ady amin'ny kolokolo eny Ivato, tompon'andraikitra miisa roa eny amin'ny seranampiara-manidina no hoesorina". Santionany fotsiny ireo fa lahatsoratra maro no azo vakiana.

Karazam-boky kely voalamina amin'ny fitoerany natokana ho any ankizy izy ireto ahitana lohateny toy ny hoe: rapeto sy novaliany, ilay lolokely jejo, ilay zaridaina sy ny sisa. Ao ihany koa ny tokofandokona toa ny soasy sy hilo, feno sary miloko mahafinaritra amin'ilay manintona any ankizy kely hamaky azy mihintsy izany.

Anaty tsena lehibe iray, indreo legioma sy voankazo marobe toy ny manga sy mananasy masaka sady tsara endrika erỳ. Lehilahy lehibe roa manao akanjo menamena no mivarotra azy. Milamina tsara erỳ ny fandaminan'izy ireo ny vokatra amidiny.

Vehivavy iray maneo ny taovolony manana karazambolo oloholo izy. Lava volo ary tena mainty tokoa izany. Raha ny volo tsotra no nanana ny toerany taloa teo amin'ny sehatry ny haingo sy ny lamaody dia, efa manana ny toerana ambony misy azy kosa ny volo oloholo sy natoraly ankehitriny eo amin'izany sehatra izany. Tsy mahamenatra ary tena mampireare aza ny mitondra ny volo natoraly amin'izao.

Gazety tia tanindrazana. Lohateny lehibe misongadina voalohany : ho fantatra anio ny pan ! hiala ny governemanta. Mangotraka ny ady varotra sy fiarovan-tseza. Faharoa delestazy, efa tsy rariny intsony. Potika ny fihariana, leo ny vahoaka. Sationany fotsiny ireo fa mbola maro ireo azo vakiana.

Eny amoron-dalana karazana asa tanana malagasy maro no indreo mirantina eo amboniny latabatra ho amidy. Misy karazany maro, samy amin'ny akora nanaovany azy avy, samy amin'ny endriny. Tokony toerana hafa voatokana kosa anefa no hisy azy ireto raha ny hakantony sy ny hasarobidy no jerena.

Vary amin'anana sakafo maraina mahazatra ny malagasy maro izy ity. Efa voaloatra ao an-dovia izany ary mitokana amin'ny lovia kely fotsifotsy eo an'ilany ny kitoza natao ilaofana azy. Efa voaroso eo an-databatra miaraka amin'ny fitaovana hihinanana azy.

Boky iandoha-mamaky teny, Lala sy Noro. Araka io lohateny hita eo io dia ity boky ity no anisan'ireo boky entin'ireo mpampianatra, mampianatra mamaky teny ireo ankizy kely vao miditra mianatra any an-tsekoly.

Tovovavy maromaro tsara tarehy sy mihaingo fatratra. Manao raoby fotsy ny sasany, manga ny sasany fa samy amin'ny endriny avy sy manao kiraro avo ; fa misy iray tena hita miavaka kosa. Tovovavy iray tsotra sy lavavolo, manao kavina boribory ngeza, ary manao raoby mena lava hatreny kitrokely. Ireny tovovavy mpilatro mampiranty ireo karazana fitafy lamaody ireny izy ireto.

Vondrona mpitandro filaminana vehivavy maro manao fanamiana mitovy, samy milanja basy, miara-mamindra manao matso izay anisany mampiavaka ny andro fankalazana nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovatenany, hatrehina mpijery maro izany.

Vehivavy iray zarazara fihodirana niaingo fatratra ery izato izy taovolo mirandrana no nisafidiny, manendrika azy tokoa izany mivoaka tsara ny endriny, misy lokomena ny molony hampiany fitsikiny dia aoka fotsiny, akanjo mainty no hanaovany.

Rehefa fararano any ambanivohitra any. Indreo tanimbary midadasika, mena avokoa ny vary rehetra, indreo olona maromaro mandidy vary ary mitaona izany avy eo. Efa samy mahalala ny anjara asany ka tsy ela dia vita ny asa ary tena vita tsara tokoa.

Gazety Gazetiko. Anisan'ny lohateny misongadina ao ny hoe : "Ambatondrazaka fatin-dehailahy efa simba nitsingevina tany amin'ny farihin'i Alaotra", ao am-pejy fahafito : "Ravalomanana teny Tanjombato azon'ny Tiko i Madagasikara atao ny mandeha irery mandritry ny fifidianana ben'ny tanàna", "Vary simba voatery noesorina teny an-tsena". Santionany fotsiny ireo fa mbola maro ny lahatsoratra azo vakiana ao anatin'izany.

Ao an-dakilasy eny anoloana, misy solaitrabe tsy amin'ilay mahazatra sy fahita taloha izay miloko mainty anefa fa fotsifotsy indray, indro vehivavy iray no miteny fanitsin' izany, manao akanjo mavomavo sy pataloha mainty ambaniny izy ary misaron-doha sy manao aro vava orona, mihaino azy ny olona ambiny.

Fiara iray mangamaga efa misy fasika ao anatiny. Irony fiara mpitatitra entana irony. Efa amoron'arabe moa no voangona izany ka eo no mijanona ny fiara hitatitra azy any amin'ny toerana tokony hitondrana azy. Lehilahy lehibe telo no miandraikitra izany asa izany eto ; aleo tokoa manan-karama itony fitaovany itony mba hampalakilaky ny asa izay atao.

Alina mangina eny amoron-drano tarafin'ny hazavan'ny volana somambisamby, misy hazo lava sy zava-maitso maro maneho filaminana ao anaty fahanginana, izany rehetra izany no voarakitra ao anatin'ilay hosodoko izay asa tanan'i Nirintsoa.

Lehilahy lehibe roa mitaingina bisikilety, samy manana aro loha : ny an'ny iray miloko mavo, ny an'ny iray miloko mainty ary samy mibaby kitapo ; miampita tetezana iray voarafitra amin'ny hazo maromaro.

Any ambanivohitra any, ao an-dakozia eo amin'ny zorin-trano no misy ny fatana misy kitay mirehatra ary mitaingina eo ambony toko vilany iray efa maintin'ny setroka tokoa. Matsiro sy mafilotra ny sakafo andrahoina amin'ny kitay ho ny olona. Efa etsy anaty koveta ny lovia efa voasasa ary efa vonona handoarana izay masaka.

Vehivavy lehibe iray mbola tena tanora ary tsara tarehy, zarazara fihodirana, mihaingo fatratra, fohy volo sy misori-bilana, manao akanjo miloko mainty, miravaka rojo sy kavina, manao lokomena somary mangirana.

Eny andalana eny : sarety iray feno dia feno entana tokoa, tena mavesatra raha ny tsapa ; lehilahy lehibe iray manao akanjo mena ambony sy maitso ambany ary misatroka no anisany manosika ity fitaovana fitanterana ity ; raha tsy miasa mafy tokoa tsy mihinana.

Fiara madinika iray miranty miaraka amin'ireo namany. Raitra dia raitra ilay izy. Miloko fotsy sy mainty ary irony fiara azo anaovana fifaninana irony raha ny fijery azy. Taranja iray anisany maro mpankafy eto Madagasikara ihany koa izany.

Gazety taratra, anisan'ny lohateny misongadina ao ny hoe fifidianana depiote, hivoaka anio ny vokatra ofisialy : hivoaka anio maraina amin'ny folo ora ny vokatra ofisialin'ny fifidianana depiote natao ny sivy amby roapolo " Mai ". Anisan'ny andrasan'ny maro ny mahakasika ny distrikan' i Faratsiho ao Vakinankaratra. Santionany fotsiny io fa maro ireo lahatsoratra azo vakiana ao.

Lehilahy iray fotsifotsy fihodirana, vaventy, manao solomaso, manao lobaka fotsy, palitao mainty ivelany ary fehi-tenda mena mihaja dia mihaja izato izy, mandray fitenenana erỳ aloha, izy no Tinòka Roberto, avy ministra ny lehilahy.